Chaana nima n nyɛ ban laɣim ʒinahagu ka ʒii maa puuni chaana doo n nyɛ ŋun do niŋkurugu n nyɛ ŋun tiriba nuhi ka bɛ zaa kuli niŋ suhu piɛlli ka tiri taba nuhi di nyɛla yuŋ ka laati nima kuli nyɔ n yina n gili.

paɣ' sar' bila n-nyɛ ŋun mindi duu o zaŋla du' mindigu ŋɔ m-mindi tiŋgban' shɛli bɛ boli taasi la o sutura n-nyɛla sutur' chechara ka o sɔ jinjam sabinli ka piri namda sabinli.

Nachimbila n-nyɛ ŋun n-ʒiya gaɣili din nyɛ zaɣ' dozim zuɣu o ningbuŋ' kom nyɛla zaɣ' sabinli ka o tɔ n-gbubi tabibi tabibi maʒini o nuu ni.

Silimiin Paɣasara ni nachimba n ti tabili bihi ni ninkuri nyɛla ban be diɛngoɣu ni ka kpikpali'tia nyɛ din piɛ n gili ba ka di vari kom nyɛ zaɣa vakahali.

Jina duu nachimba nyɛla ban pali dinni ka Nachimbila so nyɛ ŋun yiɣisi n yeri tiri salo teebuya nima ʒɛ dinni la nyɛ zaɣa ʒehi.

Naɣakpara mini o bihi ayi n nyɛ ban taɣari niɣi n cheni moɣuni ka tihi kuli piɛ n gili ba n ti tabili mori ka di kom nyɛ vakahali.